N nyɛ loori nim ni saɣam saɣam ʒɛya ka nyɛ loori so ni chɛna ka zaɣ ʒiɛ bɛ o binni ka nyɛ loori piɛla gba ni chɛna ni palli ni koba sabinli ni kuriti

N nyɛ paɣaba ni ʒɛ bindira gbuni bindiri dozima ʒɛ bi sani ka paɣa maa so chinchini ka kala piɛla piɛla bɛ dinni ni zaɣ ʒiɛhi ʒiɛhi ka yino mii gbubi bini ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ

N nyɛ niraba ka bi ʒiri tahabihi ka loori nim ʒɛya ka paɣa ninkurigu garita ka shab ʒi taha ka shab yɛ cheeni nim bi nyingoya ni ka shab kpa tikpariti